abodere maayo maay7ida asati woykko dugguza maayddi pakushin kotin oykida cima aawati ogeera yedhishe guppishi bessida misilekko

haysa nuoni deezzo misile bolla dhichashun attuma asi maalara munmara yuttisi ha xilishinne masnta muusenne awakappuu wekko maggo ayfi uttize

hayssani isse aho kasamandooni lo7iza sutinne asa nayti beyanash baana gizo suhuti biidiussana izikka haaththi dugu biidi gogishshinne guyera keetti biittes

Dumma dumma gaammo dera mayo qonccisiya maayo mayida asati maarara woykko salfera eqqiza izati beettoosona izikka dungguza maayidi beettees.

Dumma dumma bootta may7o maay7ida asi isippe gididi ogeera miishe dis izappe guera diiza asathikka bandera kushe oyqidi xooqotedi hegentishe beettes.

Kehipi lo7isa sofoti hasohooni taasi qoncizi mitu suna izikka bootoweekko biratanni lo7iza miti pooqikka de7izi qonci

hayssa nuuni be'eeshe dizi aazi gikko nayti sintafakara eqqidi bootta shirabe maayidi abonlakka baajji mugidi nam'u naati sintara ekisaagisu mootishe betees

Cora ase issi sofoni otidi haasayishe woykko togish diiza baka besseesa izafe sintara diiza issi adde ba hu bidi qope wotidi kareta orde kote maaygi ha xeedishe beettees.

issi sohoni cora asi issipi so'o umbala bolli uttidi sa'aani bootta buraqate wuttidi qofa haasayishi weykko keessishenne kushen malati bessishi beettiza misile qoncisees

gammo meri muga qocchisiya maayo maaydi banta kushi cilillo mukidi duguza mayda awati bootta mayda awatura sere ishin oddu bolla be7iidi duus

keehippe lo7iza sohani isin daa haasimmada xeellayta woga maamu maayada miiceda beettos aka kareta sure garsara gixada kareta camma wuttasu ko iza keehi lo7a erkaso

haysa nuune beyisho wekko seeli sheqida suhuni maadarake bolla nam7u asati ekidi atti shiwekko hasayishe metis istafeka sinta magara ciishika meetes istamiyenka

Hayssa daani beydo misile asati coray issipfe uttidi bootta shurabe maydi huphi kokiya moti dagiti beettosona isikka banta kushin bandera maqidosona.

Hayssa beettiza mishili bolla nam'u maca nayti sinta baggara ekisi mietis issinaka karabita asa gedira eretoos itikka baantafe guyera coura asi beettes.

ha saani beeda de7iyo saani dumma dumma cimma mikko gisa asati beettosuna istafeka sinta baggara deya issi cimma bitane baduana abakko punnidi beettees

Issi aaho sohoni wakka addadasha giddooni otisa asikka miitiis isikka supermaaydi dakushin makrophooni makini maaybi modhanseni moosodi haasayishe dies.

isi suhoni coora kawsacchati hasayisheekko tobishi beettees iza tipekka dunguza gojisa maayobekko shiradi maayyanne ba gugen qobawottida asi peettees

hayssani kita asati sindabagara baayfin bolasiri wotini qooren pootoka xaasiri duguza god isidaga bistidinne istafe sidda baggarakka dub7u dharabezi dees

Hayssan tani myarsha deese aaseygikko paydoon heeza gidida andehe haasamidi xeellishe istafeka isi baggara diza isi betane duggusa maaydi ba huphen qoo watihi geeties.

Siahu keetta giddo moykko adarasha geetetta so hooni asi utudi kaallidi moykko togetidi diisa asay wettesii izabekka sildara diisa yedsu asasuppe su qope woottiis.

Issi ki higita atalasha miikko keetta giddooni utira asayy mittis istafeka sidabaggaara isi adde nunusa maaydi ahu benka gobe wotidi magoro poone meikini haasayishee

Kehi eza sufudi betisay azergiko saluy deshi betes miti betes mati betes hasofika kehi lo'o gesha.

Keehi lo7iza nayta ekkada eqqiza aawaranne aayera bbetteeosona esttikka mayido mayoy bootta mayo gididi mayo bollakka cishi de7iza keehi lo7izo.

hayssan tani beyashe dizay aze gikko isi kare bita bitane obey bahoootidi kushin shuchcha woyqqidi asa besside diizaaga panciseessikko

damma damma asi oga bolla gate xeelishe woyikko maata gidon eqidi haasayishenni tobishe diisa isikka bessisi issinayi haasayishe etassi yootishe diza asi ba xeyellishe dees

tophe giddo keehipe erettida jagole gimbbe geetettida sohoy keehippe erettishenne ha ,isile bolla keehippe beettishe xeeelida asay keehippe ufayettishe beetteess

keehipe xeelide muumagida katti diigidi udtishe beetis asu hunikka ashu kata katiti saamin budde naara ehizoofi beetis

Ibite nayti karbiti biidi hatta doola somosish xeelloos isafeka nam7i karbiitta asa gidi daagessi bantayfen kamera wottidi dentishe weykko xeellishe beettees

Nam7o yelaga nayti habasha maay7o maayle badda qoorenka ekkidi haasa yelidi disa nayti keehi lo7izi waykko badawuru yeddizi bitees..

hayssani keehippe lo'iya maatinne mitti qasika hatti beetteese izikka dere yuushidi wolqi uttida sohoykka beetes ha baggara shuuchchikka beettiza qoncisees

nam7o gotta nayti wossa keettawetu goelu sofu biidi asaafa nabu bish xeellos istafeka issu pakoori bootta laxala xaasadi nabu bish beettees

Dubbadumma keehi do"iya tussa shuchchi hasufun maalara ekkisinne ichizi beetessikko hagiikka keehi no"ita wiikko keehi lo"etiri no7isa qoncisees

Ki lo'itii loo'iza iscesho mayti ha soho bettosana izikka issina macho isi laasana hedzzu natomonatikka betish habisilee qoonqise.

Tani beyayda wiikko xeelayda diisoy aazay wiikko issi adde oyda bolla uttidi kushe medetishin izakka sintaaniye eqqada kushe mu7isayda beettiza izone qoncesees.

Asi weenna doka dare bolla isi naya dumbuza afala maayada jaamma wuttada adussa huubi yettada hupun qobo wuttada biitteda barka utizaara biettawa.

Hayssa asay keehi qooda cimaweykko gasta asi maarara afalaweykko woota asala maayyi maddobigga qupootidii uttisikko izaafe sida baggara dabbu hibeetiis

keehi lo7iyasohaani salo7ekka hatta ykka biittisi hatta bollara kafoti mikko wora du7ati himittishinne izappe yabaggara mittinne maati biittisi

hayssani keehi celoomikko dhusupunappe bolla gidida mancanne attoma naynti issife mithibinne ha xeelidi wanta hubi dichchidageti mittossana

Hayssa muuni beyash disay aziyikko boydu attuma asati hatta gittoni ekkiti seellishinne qoppishe betese izafeka biyida agilelo maati metishenne ya baggara salude,

Issi mela sohaninne wogga mitti meli ekidaage eqqidaga giddoni cora attuma asati sufemaayidi eqqidagiti beettosona izappekka ya baggala isi keetti beettees.

hayssa guuni beyzo isine nuusi asa ozimikko isseni musilime maya baqoore bishaase qachada sufe mayda ayfen manasibe wothada ibiyinka miso giisassida dichite irissa

hayza nuursi beetize asidikko dhisi wodi ehideo miishe asa meta aissaragattana goo7iza miisha ha miishekka mayergiresidi dumubaane dees

assa nayti biitta kaalicegeta doro durana wodegakkiso saatene ha soho ne dumma dumma hanota qon7isasi woykko haasayidi diisa nayta bessida misilekko

Hayssan tani beishin isi siyeeranne sufera de7eesh silekka aya bari naa qommasa eqizaranne suufeka qass lo7o ayyntu gallasa giza qonchisees.

isse addey kareta suufe baaydi ba kushien kareta biire eykgidi baake basinta wuntidi appe gudissarakka federaale poolise keesesida suufekka bettishe dees

Daro yelagay ha wode ba saate atti diwoykko be7idi pe7iwappe issi yuhoy tektookiya ha yuhoy asa nayti bantassi lo7o wode aattalasi woykko beyanassi go7iya yoho.

Haysan issi adey sufe mayidi haa xeellishe beetteesi;izikka ba ayfen manaxire wottidi a sinttan heedzdzu mayke eqqidi guyerakka salo mera xaafettidi beettees.

hayssan taayo beetizay aaseyikko isi aho katama gindooni nu biitta dichchana giza suuzikka hegappe bolla rakka boottan amarato duula saabetida suufikka beetees

Ha xuufe bolla tani bearshe diizie asi giikko macanne attuma nayti banta kushe nu bale oyqqidi asi bi go'etto giizi dumma dumma banke keettappe eriso ekkidi yiidosona

isi yelaga na7i tammamme hozubu aytape bolla gito wotiyani bitiyu haariya gita doorasi dooranas deqiya higgi woykko dandaysami aywidii

hayssani nubitan keehi eretida asati issipfe manasire bantabin woottidi bantabin qobe woottidi yidagiti qanxi digeykko mita shaakidi kantidi da7iya asati uncisees

Tani be ashuuweykko xeelashe lizue asyugikko issi musolome naya ba qooreni bootta afala qaaqada bija koote maayada komputerey ba sintamotada ha xeellashe gawus

isse keehi lo7idanne aki ekkida sohora cora asati maalara biish biittis issafeka miye baggara maata mole diido cililo sohotikka biitto suna

Hayssa nuusi biitisa misile bolla awashu banke yeetettida suufekka bitishin isikka lasanati biro wottanas dumma dumma go7a immida biisha wukko equtakko.

hayssa tani peyeda diiso higasii nikko sinta baggara nuu biidiyo kaaletidi deiya doktoriya agi hahimananne appi di7e baggara heedsu asati eqqizaagees

keehi paydoo isora geedida asati isife eqidi issi addeysishe weykko esgishe beetis isti sintabagara etasi yooti she woykko esqish beettis

hayinsan taasi beetiza daazigikko gutta naati waykko paydoon oheeza gidageti makina bolla ekidi haa ta tigishe woykko wussishi beettiza mayti

Asa naytosi dumma duguma qoha immana dandaya kornte geetettiya miishi hasuha beettes istafeka guye bagkara saaloynne doqa zere beettes iza pe geera ogee dees.

Terapike mayo mayda oyddu asatinne isi maci issi keetta giddon eqkidi haasarishi weykko togishe beettes istafekka nam7ay inde gidishini oyddi attuma gido

Hayssa muusi maata beraranne zo7o dhalamira xaabetti daa mugga buraqati woykko taapeli beetisi hasoo diisa xaabiikka maabirate giidirikko erisis.

Hayssa isi melasohoni magrate miti eykko shugoy issoy suara meqaleptiti uttiza de e miti beettes izaappe guuera saloweka kee beettees achchani nam'u oykko heedzdzu asi dees

Cola asay isipe ekezaabeti beetosona issi na'aka sintaleqada yesgash boykko issi naa besso ba be ash dawusu ipegeera kameera attuma nayti dentishe.

Hayssa taho wojjeda wikko beettiza misila bollane isi addey baquurin bira wotidi qi shuraabe maayidi ba kushe hazaridi faaseeshe wikko malatishe beettiza izakko.

Issi daaho ugi wikko asbalte awa efiyqu beettiza gaaranne amiyeera dumma dumma maaburate shugor mitara ekizaage beetes izaappe yabaggara mitika beettehees.

Hayssa nuuni biyasha diise azinikko tukki kintani issi asini baynda sufunne oydi kareera ottizaage asbalte waykko oge bollara diizaa beettes.

Ha'ihi wadindi meniwali kileppe dumati sikko ha'iwole asanay firaymanassi metotozendaa xuufekka amaraton hagadu yaagisi zemmonawi kipiya moqibeya beybdee

hayssa nuuni xeelishi woykko be7ishi betizay azigikko dumma dumma eqotosi asa naafus go7a ilbiza fu7e moobaale beettis ha mobanekka wogagen moomal geetis

hayssaa ha xeelayda diiso isi adde a7obera halande haatta ba kushi moyqqisi boota shurabe maaydi ba kushi ha malatitti kaleta sore gitidi wooxxedi beetis

duma dumma kompiutere mushkida asati giddora ootish hara asati cooran garebaggara ekizi ita naa gish beettis ifikka ooti didizo oossoe aasaye

ha sohonni tubbadumma qas kompiuteres basinta zeeletti uttis istafikka sintagogara mam7o addeti uttidi issena ha selishe basilke de aheda isteka dekkees

hayssan tani beyaydaweykko xeelle didisu as gikko dumma dumma kawo oosanchati issi biiro giddon intudi xaafishinne ba mobale beyishe komputerekka bochishe betees

Hayzan taathi beettizay azegikko miside bolla lo7u oydenne xarabezi issife uttidi aaho soohon beettees izikka lo7o biiro malatidi cuura kawo oosanjati go7etto soho

asa nayti dumma dumma quma maananne uyana koetiyosohotuppe issua gidida hootede wey gigikko yu7et baarna ristooranta geetetteya ingilizato wenne amarato xaabettida sohoy deettees

Issi naya ba huubi aasa miitaza paccaraarissa utizaaranne qasseka ba kushiyon issi mashine onqada diyawuko karde keseda diisa nayakko bettawus.

taassi beettisa misile bolla dummanama saraeta mayntsa asi maalara eqqisi bandamayo maayidi bakka asikka sufe maayidi eqqishe beetties

Hayssan tani beyashshe diise misile ayba qoncisi gikko dumma dumma aawati sufe mayli eqqida geessoppe issi federaale adey woytto ekkishshe woykko waraqata ekkishshe bessees

ha sohoni nuni xeeledo wode dumma dumma mera saabetidanne dumma dumma mera sile beetishi deis izikka hagada meetettidi abaarator xaabeti uttizaaga gidish

Hayssan tani beyashe dize aazageekko corasay dumma dumma maayo maaydinne ba uphin qoba mootidi issa peka sinta baggara al7hoosa diggida mutti beettees.

issi keehi lo7ida addarasha woykko keetta giddon sarotetta woykko heera naagisiya geeti haasayishinni isso issuya siyishe beettosona etikka bantamaayo maaydi issoy huphen qophe woottidi bettees

hayssan taasi beettiza miside bolla issi holoppile xoqu geezi faallidinne bappe xuwa sa wudidi weekko gedidi beettees sharika bere bolla duuddi mootidage beettees

Haysan taassi beetizaaga gan gidikko hidzdzu makinati dhoge bollara emetishe beettis izappe guye baggara keetti mikko poqe keretidi diyagikka beettees.

Keehi gita puuqi wiku keetti ha suhun beettis aketika keehi lo7idi izafeka sinda baggara aaho7oge dizoohi keehi qunxidi asa naytiyu bettis

hayssa nuni beesho woykko xedishe beettiyay gammo woykko armamice zuonene betti deya adde baabaaye yuushone cora asi maayo maaydi woga qoncisi dimme ha soho dhommo sidi beettees

issi biroon geetetid diizaa keetta ucchu pu7e keetta bessida misilekko isapfe sinta baggarakka guye baggarakka aaho karami beetiza qonisida misilekko

Hayssa nuni biyashe woykko xeelash dise aze gikko issi keetta pengeni nam7u asati eqqise issi naa uttaza issoy soo gidishe peesi istafeka sintara issi xifidees

hayssan taani beyode keehi lo7iza kiiti nu biitta deenaakkeni lo7izi karbita mateoge beettees ha iizaykka keehi aaho katamakko guuyirakka keehi salo lo7ees

haysan nunni betishe dizerikka faayateta egta giddoone isi naya madona maskawasada muphe yeettada bootta mayjaara issi nunyo koote baytishe die

uyddu asati banta buta maayoo maayidi banta qoorenqa baajce geetettiza biisha wuotisi isi sihoni eqqisi haa xeelishe beettees

Hayssa muuse beettiza misile bolla issi nayiya sayettada ma kushin wootta saasasa uttada obbaran utthiraro nam7u nayti miidi goychishe dizaa bessees

dumma dumma sohoni asa naytu paayateta filgita ootiza keetati deetto sina ha misane bollakka dumma dumma paayateta wukqo hospizaale yiidi harganchi ichiyo algi beettes

hayssa nuni de7iso woykko zeeliso diyaabegikko dham7u doktorti banda duuna aynkonne gorsidi banda qoorinka aattisa issi midda woygidi ekira nam7ati bettishi dees

Hayssan taassi betizay aazee giiko payatetha nagiza cimma asi issippe uttidaage beetees. istappeka issi macca nayiya ba doona maske wotada booththa mayuwa ekkawus.

faydoon keehi cora gidiza asati maarara eqqidaageti meettu suna istafeka corati banta doonar wykko gooreni afaala wykko booda yeqqizi meettu suna

hayssa nuuli beeshe diisa ise naya bayateta suhun ootayza diisaa naakko izaakka ba duuna maske wottada buota koti mayada isikitaali bahopi yettada eqqasu

issi keettane cora nayti eqizi issi bitani sinta àbaggara eqizi yooti dii diizaaga yootidi siydi deegsona izaabekka baggara nam7u nayti bootta maa7idi ekiso sona

Duubita giddode dubba dubma direchite walqi baynna asa nayta maaddisikko hansu hudikka issi cima aaya baadu ekada galatish biittaroos.

Hayssan isi naya tuburte tamara wursada mito ekishien beettis dam'o asatikka iisi immishin beettisa poncisi bizilen beetis

dumma dumma xaali beezetiyo sohone issi naay kareta borsa ba7idi eqizaage beetesi issi nayakka bootta bayssada haasayishi beettaus

hayssa daadi beessha diiso misile bolla am7o asati beetto suna izikka hakimekko isi cima ay bolla sinta xobiri silishe diisoa

Hayssan nuni beyi sheene dumma dumma macame atuma mayti fayatetta sohon eqqiti isi nayo ulchishe woykko ha seedishe dettusuna istape baggay ba duuna maske oottees.

hospitale giddo woykko payatetta naago heerani meessana tingetena medaneti geetettiya abaaratu xuufin tida sohoy beettishe de7eesi izikka imiyu go7ay keehi lo7okko

hayssan taani beyasha diize asigikko mokka asati banta qooren afala xaaxi ootide issoy ispara haasasheekko tobihe miigtes izappeka issoy baahi monasere wortees

Hayzaadeya miishay asa naatosi daro go;a immees izikka hay wode wode ehiddo miisha gidigi asa naytosi coro go'a immana daanzaees iza deelli wode daro go'a.

Hospitaane moykko paayatetta naago keettane daro hargancha asi ithidageti beettosunna izaappekka sintara nam7a asati eqqiti ita xeelishe weekko qoppidi diizaageti beettosunna.

xeelide keehi lo7iza kargita deedzzu assati zo7o maayo maay7i ekkidi beeto suna isa miyenka isi mumenya baayfen marasebe woottasu

Hayssa nuni meeshe diziyasakko aho ogebolara wogga aspaltifikko oge beettis izapeka mibakara olle beettis iza matanni wogga xuffe xafetidi bethes.

cora gita asi maarara ba kushe saasedi eqisagis betosona asikka bahubi qobe wottisi cora asi haaxedishe ne yootiza izaa esgishi beetiza misile gocisees

Hayssa nuni biyashe diizey azigikko isi attoma meeti maarara eqqidi kartooni diggisishe wiikko maarawotish meetis izikka giigisidi diizey azig gikko

dummadumma maayoo maayda cima asi maarara otisa izikka beetise izaabeka nabu7i mukushin qota gidi asa sishiwikko eskish bissida misilekko

Haysa duussi gojisida yo7ooy aazedikko issi mala ogekka beettishe izappe yabaggara buotta moraqatan samayaawe gaamin xaafetida isi hooy betishe dees.

hayzaanni nuusi dummadumma ira immana dandayda misileti beettosuna istika dartoho tibirte keetta heerane beettiza oosowykko misile gisizaga ha misile un7isides

dubite sintaara kaaletida kihi eretida wagga asati hasuhu betishi deese nabu7o dubite kaalettida asatikka datorya abi aymekka abachikka beettawus

ha7i wode nubitiyo sintara kaletidi dizaa izi oonegikko dotore abi aymada haa sikka ha sohon beettidi woykko ba sinta hazaari subamaawi hiqqidakko

hayssa beettiza naay adde gisenna7e maca asa milatees aysi gikko bare hogni shaashe qachidi ha xeelidi beettiza izaakko

kerante gakkiza wodeni lumonamma mita pudata tokkidi mookisi bidiizo softikka beetu sona hasu hoofinka cuura goran gissa mitika betizidei

Dubbanamma kabta hayfeti hasohon shancaara woykko qancaara ashegetti ittidaagiti hissi issoora eqqisi bittosana ha asqomekka asamayta go7a indees

hazan taasi beetisa misile bolla issi timurta ketti beetis isa feka kara baggaada isi subekka beetis hegikka era qo7esanne isi naamu sile beettisa

hayssan tani be'ishe issi sohoni dumma dumma yohon xaafetti uttida xoqa sohoni beettees isa bollakka topphe banderi beetti aga gidishen giza giddoni daro asati doossona

issi hera geetetetta naagida cuura asati mikko ayti baynta kushsheni akapa oykkidi poda koorin saaxili haaxen gishiti issi waraqata oykkidi beettiza qoncisees

Tummatumma kaw uosanchati suufe maayni banda qoorenka booda yeggidi haasayeshe woykko tobushe diiza izi quncidi hasoho beetiza misile nuusi yootees

hayssa tani beyash dize azi giikko uge woykko lo7o asbalte gutasaara appe guye baggara maati melizaage beettes izaappe ha kekidi keetikka beettees salo7ekka beettees

isi keetti weykko gibbe qorqoro dirsara diretti uttidi izaape gada baggara isi dhoqa haqeti uttida sube dees izaape sinta baggara nam7o gashe nyaanti himettishe dees

Hayssan taani xeeleode dumma dumma bootta mela oykkida mabrate mitti huko kornte mela sohoni paydoon cuuratidi beettize deees izikka keehi go7ees.

issi mela sohoni guyeera heedzdzu mela miti didosani sinta baggara cora gita asi eqqidi haaxey dishe beettees istafekka nam7a gidegeti dungusa maydu sona

heessu tamare nayti ogi bolla banta yuniforme maayidi issife weykko tapela manabishe beettosona izappekka ushacha baggara aswalte woykko aaho oge beettishe dees

haydza nuussi ujjida buossane be ilde gurta gita nayti issippe ekkidi baggi badda kushi saasidi eskish betis ista giddonka soy boota maayo maay dabekka ekkisa

Dumma dumma asati ha sohoni beettoosona wogganni qiiba naythikka beettoosona ha mabirate oge doona giigishidi dizaageeti istapekka sintha baggara diza bitani sufe mayis.

heessan tani xeelishe woykko beyashe dumma dumma asi citan gididi eqqisi beettis isi addey sintabagara etaho yootishinne mita giddon eqqidi jarkane hattara eqqizi bettizay

hayssan keehi lo7ida wikko leekesotu eretiza qubakeetta mikko agabe zalaqe hooteli keehi hoga haso hoga dumma dumma oydi mikko humbari biittis

issi wogga keetti woyko pooqe iqizaaga miyani toophey bandanay nam7ay kaqesi utti dagekka beettees izappe habaggara maaburati muuttenne mitay beettees

Hayssa muni xelishshe woykko be'ishshe de'iyaysisi aze gikko assa natuyo tumma firdanassi go'etizo miishshi haso homitishsh haa yiishshekka pirda keettani go'etos

Haagani taani xeelashshe waykko beeshi de'is cora wogga maayo mayda asatti issi keettan uttudi haasayishe waykku tobishenne hata haylandeera oyqi beettis

Issi key do7izaweykko aahi uttida suhooni xora asati utidi haasayesiweykko tobushe biitee ita sintanikka hatti halandeera bettishe teese

umma dumma mirara diiza gawane geetettiza maayo mayla macanne atuma tamare noyti sodone gidenna kar biittan anjotidi ekizaagisi loytidi weykko kojini beettees

Odu asati sufe maayidi maarara ekisa gati haasali sielishe beyayta dayssi istafekka issi addi didome qiri majja moykisi beettees.

Hayssan issi aaho ogebela issi naya boota balara mayada ekisara biitoosu isippe guyera makinikka deesie guye bakara disa addekka kareta maayis..

Hassaraa nuuni be'ishi diizeen aaze gikko heedzdzu miishatini haththakko oyphidi maarala zin7izamesika beetosoda izaappe goyera keeththi qase sintha baggara miththi beetees.

Tani beyashuugekko xeellashe diize azyegikko nam7u kettappe giddora issi qushasha caane akkidi biididiza makine beettees izappe miyeera maca issinna baydda dawus

kawo oosanchati isipe geedi banda kushenka akafanne beeqa wekkiti oge gishu dizaawa buuraweekko qoshasha dentizi diizaalli ista qonqisa missille

hayssa nuni beyshe woykko xeelishe diizee azeegikko issi tamare nae yuniformi mayli dizitaade matoqisi ba hayfen kamera wottizi ekisa izikka beettees

Hayssan tani beeshi wiykko xeella shigisi asiwiikko toppe giduune dichikale matooqe magagabuy dummi dooga mala qoccisida yohoy ha sorontas bettees.

Hayssane nam'u attuma nayti mikko gita asati wikko ooso keettan erettida asati supe maayddi issoy kushe baqish issoy gassi kushen mayke oyqqidee.

Hasuhu maca yalaga bayti pe attuma bayti paarara ekkisa gesi bitosana izikka badda kushedi waraqata oyqqiti haa siliishi biicishe pootoyo geggi biite.

ha7i wodde aso ubaassi keeseti waykko haaza wirkatayekko ishiso baana dandeekketa geeletisida amajjoekka siyitis hayofykka fayda maqabqin hitooppessa

Tooppe giddoli bariri banke akonte paydamatopida gattibenna ori gu'ettana dandeenna giiza awachuekka kiefi ke gem'iska yaappi zendedazane awashe banke yuotis.

hayssa tani beyasha dizi azirikko isi addey baduonan maske wottidi huphen qophe woottidi issi addey sintara diyaba komputeren pooto dentishi beyashe dayes

Hayssani salo merani diizoo paydoone woykko qaalani xaafeti uttida wogga amarato xuufe hagadan yaagidi nibabetis faayida

hayssa duushui beyde dise azigikko oge bollara bootta mayda cora asi issippe hemittishi weykko sintasmidi biish bietes izikka ooso asa

Hayssa taasi beetisay aazedikko issi karbeta amii woykko addi ha xeelishe madaraki eqisi beettisi izaafe guyerakka isa goun'issa yuho.

hayssan taasi beettiyabaadan gidikko cora kare biitta asati woykko nu toopphe giddo asara isife uttidi wombaran uttidi haasayishe woykko tobbishe beettees.

hayza nuusi beettisa issi adde ba kushe maaki mikidi haasayishinne micish ba ayfika madasiderootisi ekisi haaxeeli dizaappe guye baggara ciishi beettisa

Nu wiitiyo simtara kaaretidi de7isa dotor abi ayne geetettiya asi issi kare biitta asara ekizi miittisii iza sintanka gotadarati banta kushen masare oykki eqqizi qoncisees

hayssa muli mishe woykko nuussi qoncize hazeonikko nayti xoqu ootidi milis ginda duru siya gishe gisti meera du7edibeekko qaqizi ha besishe beeti

Hayssa taanni besheweykko xeellashe diisooe munenikko dumite sintara beettisaweykko eretiza isiyi nam7a maanti beetu suna izape giberakka dotooriya abi udebeetiis

Dora asay dummusa woykku wuga daammo gojiseega maaydi dtis istafekka nampati gitton haggidi asa zeelishe beetis issinna bahoogen gogowotoda poolisekko.

hayssa taani be'ishin isi sohoni keehi hicora as beettees isikka banta huphini qobe bootta muttidi uttidi haasaya eskishe beettees isi giddon eqqidi ba qofa immees

hayssan majjida misili dubmazumma boosanchati banda kushe weko ba kushen zanxilla wekgini awappe attishinne awaan eqqibi sinta doolishi feeti gizikka

Ha sohaani nam'o asati mitosana izaapeka isenna alaalacha begge geetettawus izi qase kare biitta asa digizi abakoome iyo imindi diyage geetees izaafegera mubite tooqe abi ahimena.

ha sohozan beyishi nusi beetishe azimiko niotoppin eretida abagech adaani giititidaada erettida kisinta kaabetida eraancha macika hasohon beetta

hayssa duuse keehi iltisabe azifikko mastafi wollani isi yoho bessii miko nootishe mirko quddishe besseese izikka paasporte giizi ayssi geetetta woga

haysse nuus beetizay aasugikko hesu asati banta kushi suquhotiti ayssi giza xuufe gaduora ha seelishe bittis istika pacha gizirara lo7tada seelma

nu bitiyo kaletidi diissa sintara eretisa asati hasa hou maarara eqqizi tobishinne banda kushe guyenne sinta xaaxidi hasayishe diiza qoncisiza misile

dummanuma ka oosanchati maarara eqqidi weekku sallafetitti beettu suna isikka karetasufe maayni istappi sinta baggara diisa maaya musulome

Issi aaho sohon aysis geetettiya sohon cora asati ekidi xeellishenne suppe maayide gita erettida bonicho asati beettishe dees. Izappe guye baggara keeththi beettees.

hayssan nuuni beyashe diiza aaze giko cora attuma nayti maarara eqqishe deetes izikka makalakaye giddis may7o mayid huphenka qobe wothes

Issi keehi lo7ida sohaani cora asati maarara eqqidi isttafekka nam7i federaale nam7i polise gididi des izikka bantta kushe cukku asas yootishe beetizi.

Hassan tani behasha diihi yazaekko guka ao katama gitone ogeeterapiketi ogebola boota galamitishe beetees.

Ita asati oge doolan ekidi banta kushe nam7i xaasi bantayfi manaselewotidi polisira harasish beetees izafeka guye baggara cililu himati maati beetees

Dumma dumma saraseta naagisiya asati micho pooliseti banta mayo maayidi asa sintan haasayida sgidi bittosana istabeeka nom7i koppiyi sa'a utibi betteesssa.

Hayssa nuni bei didiido misile muussi ay qon cisi giikko nuyitte soroteta naagissida maca naytinne attuma nayti pederadeti goykko poliseti maarara eqqidi banta qophe wottidi beettuusunna.

issi addey waykko daraabike oge bolla bica shurabe mayini ba kushin wara qaga weqqidi makina laagin diisa addeppe ba kushen yeddi saruti shigeetees

Hayssa nuuse misen bolla beetise mooni dikko dubidiyo sintara kaletiti giza izaa dotoriya amii aymadakko izikka bari duuna haasayishi mikko eskish xeele.

Isi adde ha xeelishe ba kushe saasidi asanaka gubbigere wotiti beettees isi nuunie ishe astamaari milatisiko izaafe guyra sadidi beettees.

Hayssa muunise beetisa isi cora maqo kodi sinda wottisi sufe maaysi mubora ussizi cora asase kiisa attishe beyide gizzo qocises.

hayssa taane be"ashe woykko xeellash dize azedikko issashu attuma asati maarara eqqishene isi bojjo saa olisi delish bestees

Nu toopphiyo kaaleti diza aabi aymedi ha wodeyani mitha lootidi tokkoos giizi erisis hekappe dendaban dumma dumma kabo oosajjati mita pute tookkishe wekko tookki eqqi beettees.

Dumma dumma suufe dumma dumma merara mayda aza waggati eqqizashe iza pekka sintabakara issi adde haasayishe weykko etasi qofa immishe beettees

hayishe tani beyashe diise aze gikko cora asi soppe karera isippe uttidi haasayishewekko tobishe beettees iza giddoppekka issi asi kare asa gidis eretees

haysan nuuni beetishe dizay aze gikko nu mittiyo kareteya dotoriya aagi aymada izika ombara bolla huutufi asintanka lee7e moeke akko simmidi betishe dees

Nu abitiyu sintara aysididiisa gadawi karebeetta asara oottidi haasayesa isikka dotoriya abe aymada miidtisi eretisaaga gizoobe qoje..

issi sohoni cora asi issife uttidi baggay dunguza maaydi baggay huphe qofobotidi qoppi shinne badoona kushen oyqqezi harati guera xaafidi dayagezi beettosoona

Hayssani gita gaze diizaaga giddonii coora asay laaletidi puute tokkish beettis istafeka guye baggara kiittinne miti deezikko

hayssa taada7i beyashe woykko xeellashe diizee aaseygikko isi addey sufe maydi ba kushin saate uttidi babinka modaselo utii ha seelishi bettiza qojisees

coora asati maalara isizaan eqqidi bandas dagga wogga sofe wayqqidi eqqiza yelaga menchika beetu sanna izafe guyera wogga kookkidi mitti betties

Hayssa ntaani beasha dize fazibikko issi cima huukko kalagita asagiiza issue bolla sufe dishine inne ni ta qoppiti beteega

hayssan tani be ash woykko de7as diizi isisi lo7o asati quma woykko katamanas saanangigisidi ekkishe issi pulacha geettane beettiza lo7o asati de7osona

Hayssane yelaga ubbay maatan zil'i goda woossishe roykko yeekkishe do'ayda daysse izaaka yelaga macanne attumanati iisipe zil'ies.

Tani yaagan beashe waykko xallashe diise haasigikko nam'u asati lo'iya sufe maaydi bantarka eqqisi nam'u ba kushe oyqqini issoy ispera kushe sorohotishe.

hayssa antaasi beettida bica makini ageegikko asanayta isi saappe harasa dafanaosi wikko tirasporte gootanasi phaandiza go7a immisa biishakko

asa nayti issippe maalara xarabeesa yushon utisi bada sidanka haaththa adadela uttidi haasayishi wekku tobishi diisha asa qojisi bessees

makina giddooni daro assi marara utidi betes sintabagarakka hissubeeti baalara ottisa biitisi istafikka nam7ay maca

isiaho wagga katama giddooni cura asili mukina munana ekisi metisi izikka wagga katama gidizaabe edetizebeekko koonxuze misila bolla beettishe dees

Haysani taassi beettizay aaze giikko naa7u misilekko issi baggara issi delas issi miyera tukke jabanaara uttasu issi baggara tukke uyiiddi diza nayti bettes.

Ha issa guule meashe diise hafegikko karabeta asati sibemaarara uttiza ne lagati usha umishiwekko guye seelishi istafeekka guyeera isse addi dheqqisi mite.

dumma dumma merara diizza muayoy hasuhon keehi cuurati beetis ha masooga nam7u adde issife egidi haasa bishi beetis isikka oolakko eretenda

dumma dumma asi kare baggara eqizashin kawo oosanchati banta sohon kompiteri bolla asa suntas xaafishe woykko giddo baggara karigorderi beetteesa

Hayssani dumma dumma bakini oge bolla beetis oge keehi lo7ibenna gidikkone wakka bakininne geera bakini maarara beetiza gojuse

Haylandeyra bicale boota jarkanen dastiqi wiykko fistallen ashshageti utida hatti wukko zaytikka betish nuussi ha misini bolla qoncini bettis

hayssani nam7u misile beettis iza baggara makinay nam7u nayturanne kame bollani nam7u mizata caalizi ekiti bees izappe guye baggara woykko nam7ado misile beettes

hayssa daassi beettizay aazigikko issi makini oge bollara asa caan ekkidi biise issi adde gelana diizi woosishe oge duuna ekidi bettishe diiza oncisees

Nam'o macaasati issi fewutizi tukke biishi bettis histika shaara gisirara miltoos isina ay issun isa meedi mincishi or7issaza misile beettisko

Nam7u maca asati isife utudi baantarka xeedatishe wuykku miicishe beetis nam7aykka tukke sinaara bunutti isinna huube shaashada isinna gishashenna

Hayssani asamayti oti biisheli uyishe beettis macika attekka otufi bidini uyyidi banta mubalekka bochidi beettisa qojisees.

Hayssa daassi gajcisa misile hazi gonisifikko oge kile baggara diishini ogappe garsabaggan aabo diissa gakka pesifikko isafe bolla baggara asi himetishi bissies

Issi kipele giddone coora nayti kutaranne yedida ayturanne naytura issife utidi isi addi sindala ekiri oddish naytikka esgish beettees.

hayssan keehi lo7ida woyko be7anassi lo7ida sooti betoosana iza miyenka cuuranayti eqqisi haata seelishe beettes izapfe sinta baggara issi naya do7iya botta mayo maay7ada eqqasu

Yelaga nayti dumma dumma toho kuwase kaasa keehi doosesiko izaape uchiyasha igagiti too kuwase kaaishe beetosana isi guyera duuna oykidi beettees

wokka aaho dara giddura asa meeti hogama yoo maayndi banta qoorenka afa laa qachidi qobe wootti deeni mita gidduura hiymettishe wekko kandishe deetteess

hayssan tawu beettida woykko bonchida misile bolla nam7o misati isipe de7oossona izaafeka guy bakara keeyi sooqazere mittis izikka mitameykko celelo maata kameti ute

Hayssa nuni biyashii woykko seelashe diizay azirikko waga maayooyy maarara woykko woga maayo giessana madeyeda carqe maarara uttizaagekka betiziede.

Nam'u maati banliga kushen moyqine laapun sha'o laytta muussi noolateta gonchisay deesi yaagiti ekiza izati bootta maan uttidussonaa.

haysan issi yelaga daay kushe haazaridi giinsa sure ittidi bahobekka dichidi gitta bolla ichisi haaselidi diiza da7ay muussi keehi beetees

Taani beashe weekko silashe diisey ase gekko saloyi kehipe beetes makinay kamara biitidees mitay beetees keehi ida soyekka beetees.

Hayssan taasi beettida gaana gidikko isi aakki ekida soho woykko kadami beetees izikka mitara koomiotidi xoqa derekka diyage beettees hasohykka keehi lo'ees

Ha sohon taani beashe woykko xeela she dise aaseegikko meleda mitti eqqedi wuykko jabakara beetishi xeelays izikka guutta iccille woykko cillalo betees.

hayssan taane beishi beettisa miisaye asegikko salo merappinne kartappinne maata merappe goosettiza maayo gidishinekka isapfe sinta bagara mela mittikka beettees

hezdzdu nayti maarara otisi doro doorisishenne issi alte sidara yiidi doorishe wurikko baraqata bolla biire oykidi hokki saafishe diisa bessees

Dumma dumma maay'oo maydach bande yalaganayti isike ta piggen eqqidi eskishi woykko oppishi diha mojisise isikka payda mato ekkisissala giisi gizza asaqu

hayssan taasi qoncida misili dumma dumma tamare nayti yuniforme maaydi banta kushenka woraqata oyqqidi matawuqe ootisidi isa achchan eqqisi beettosonna

Dummatumma maayo mayla asati maalara ekitagethi beettu suna istabikka miye baggara mitika deeshi istika maguren kuta maayli geettees.

Hayssa nuuni beeshe beettiza misidi bolla dam7u maca asi maarara ekkitashin istafeka mi maggara isi adde haaseeli miicedi diizaaga qoncisees

Hayssan taani beetizaba gidikko woyyko qonccizay maybe giikko cora asay issi keetta Karen eqqidi matawoqe kessana gizi pooto denddishenne bagga asaykka eqqi xeellishe beettes.

Daro nayti isipe ekkisi beettees ista sintanka wogqa mashinika dizaaga guesinne issi naya ba kompiterenni xaabayda beettaso issi addekka beettees.

Keelpe leeti cemida asati iisipe maarara ekizi bantahopenka qobewottidi tisaageti metusonakka izaapeka me'bakara duuro polisiya iza eqaso.

Issi keehi lo'a keettani uddu attuma nayti uttida miti beetusuna nam'ati kadeera nam'ati soura sufe maaydi utti alafi beettees

dubba dumma maayo maayida asafi isipe isi dasan ekkidi haasishenne tobishi beytu suna yozaabeka buye baggara dam7o inzi maayo maayiti ekkiza

Tamari nayte tamaari mursini purshata galla baanta dabbera ekki dinne karde ba kushi megidi uhay digenne dokootori banta astamareta bessidi diiza nayta.

haysse nuuni xielishe nuusia beetisay asuudikko heessu nayti dooro duoresishi isi addeykka hokefi xaafish beetees isikka dooro doore diddi sowa qopisees

ha7i moodeni matawuqe woykko dichitan matawuqe asa naati yoo inetidi beetteesi hegappe dendagani isi naay ba ayben marasire woykko kamera wuti di beettes

ha7i wodeni dijital matawuqe asa netu yo keehi koshshidabakko izafe dentida gaani cora asay issife gididi mashinen masunta immishinne ayfe ashara dentishi beettiza misile qoncisees

hayssa nuuni biishi weykko xeelishe dize hazenikko to koase tayza nunti maalara eggish istafaka sunda maggara issiadde koase naagish weykko qakana naagishe

tuho kuwaasse ka'iza nayti baggiy guuyera ka'ishin hezdzdu nayti siti giidi footo denddishe de'es izikka maydo shurabey hezdzdu qomekka doma dumma kilebekko

Yelaga nayti hawode tokowasse keepi dusisiku ha suho muuni ishini ka isi xooniza nayti kushe baqiti ogaytiti ogeera biishide

hayssan tani biyashi dizay aze giikko too kuwase kaasanchati nam7ati sintara abakko oottishin nam7ati gu7era he bettishe beettees izikka nam7ati heedzsuzi maay7o maaydi beettees

yelaganaati toho kuwase ka7i simeni ogira himitishe woyko ka ishe beettis isikka bantamaayo maayidi himitishinne uwaytishe beetsiza misillekko

asa nayti daro tooko asiya keehi dosees hayssan tani beyoodey ro7o sohaani too ko wasiya ka7idi deya udddu weekko ichashu nayti beettosona istafekka nam7ay loo7ees

Hayssani isi dere ol'issa mymaay'ida toho kwaase cheati debishin wikko guppishin wanca ekidi yeedishi beetisa qolisaa bisile beettes.

isse keeyi do7ida too kowaase denbani nam7u attuma nayti ka7anas kowaase sintamotidi ka7iyagiti beetishe dees izappeka ispinna zokkoni laatame ichasha

Hayssani coranayta isi sofun shiishshidi haasishiti diissa dirjite erettis ha dirgitekka safarku geeseti eretis ha yoho dam7a asati sintana odishe beettees.

isi besape hara besa hatha efanasi maadiza miisha ha sohoun keehi woiqama xaaxati uttida gita adussa tuuboy betishe dees ha miishaykka daro go'ees

hayssa nunni beeshe woykko feelleshi isi yadaga naay musenmidi ba kushini isi gallas attis giiza suufe oyqidi mincishinne sufe maaydi eqoys beetes

dumma dumma bararadisa do7u maqasati haso huun beettes habaqaseka asa naati dumma dumma budurawekko biisha qanxalo maadisawekko goo7iza biishakko

Hayssa tani beyashi worikko seelashe doezi azibikko qeeri naygi kaana dandayo miisheti guuttama xaafeti uttidageti leettosona higetupfekka isi saani hugato ergiya ingezato doonae

Maabrate shu wiikko birshanaasi ko7etido miishi hasohon beettis tulle baggeekka arungaadi wiikko maatammana miidishin silta baggeekka birata gisiza miishi beettees.

tani haga bi'ashe gizoy aaze gikko maayo tokkosana woyikko giigissana maaddiza meishi beettees ha mesheka wode ehido iga woykko miisha gididi daro go'a imeesekko

iliiza too duulara chuuse geetetti eretidaaga ushsheyo go7ettano maaddiya iiqatikko miishatiqqa bettosona iza bolla loome huttidi dugi gumiishe beettees

Asa naati itiyo telekomoppe bira ta7ini ekkanassi dandayita bihiza miishi hasohonni misili bolla duetifi qoncifi bittis ha sohonka akoppite yaagidi duyti qoncisees.

ha issani aho katabagidoora cora hasi omera kadishinne mahini hogdi laagitishe diisaa beeses izaafi mini baggadakka mitti coori beetis

Kawo oosancheti woyko nomete sintara eretiza wogga awati saykile laaqish wekku baanashmaarara eqkisa iza oddisidi diiza mussile.

isse keehilo7ida suhune cuura makina beettis asa caaniza makininne biitta goyisa makine beettese shaarika dootiti dereera bettijii..

Hayssa nuune xeelish diishin nam7o nayti bantazokkoni hatta jarkanera ba7idi diizaageti beettu suna istika keehi dedhetidi pozuta kifi bessees.

Hayssa bollantaani beyashe wuikko xeellashe diise ase gikko isi sufe hagana yaagedi amarato dolaranne ingilizato duunara xaafettis izikka transporte ministire wikko ministiroppe transporta

payduun keehi cora gidida magini maarara eqqisaage beetties iza bikka sinta baggara cora asi ahumen gobe wotii eqqizaage beettees

hayssan ta si qoncizagana didikko isi addey ba huphini keeshera mita turkiekibi bishinne nam7u asati ha xeellishe beettes makinappe guye bagqara beettos

Haayssa nuussi beetizay aze gikko issi asi baynnasohoni issi makina wuykko mottora eqqada warka dizara beettawus izippe sintta baggara gibbey coo beettishshe dees

Issi orata makiniya ogi bolla bizaara biittoos iza giddonka issi adde utuni ha xeelishe yetees iza pikka sintamagara tuyita deetetti makini guyin issi adde bahofe oyqqidi ha seellees.

Dab'o asati wokka ogeera weekku makina ogeera saykile laagish beetis istika macane adde giziri na'eka sufe maayili biichishi biittees.

Hayssa beettiza misile bolla dizay aziikko ishi gaareweekku makini oge dhiqqidi buurawekku qushasha caannini deedhetti ekkisaage beettees.

hayssa taani beyashu woykko seelashe diise aseegikko si mishiriya paqoorenne hopin dhasa laa yeekada ha seelayda biichayda beettisa izakka qoncekko

Issi keehi lo'ida katama gidduni yelaga nayti maci attumi issippe oge bolla ufaytchishi waraqata oykkidi haaseelitti banta kushe pude denbidi micees.

Hayssan tani be ishin issi bessafe hara bessa efa nasi maaddiza miishi beetees izikka uwuroppile geetettes iza bolla tooppe banderinne itiophiya geetettize xaabeti uttizaage bettees.

nu geettane isisappe hadasuho baanassi woykko bandalanassi go7etti omishi asoho bettize dees izikka aabe gikko itiophiya reeliwey geetettiza ingilizato xaafeti uttees

hayssi hubitan keehi eritida sorokko he sohonekka uyttu gita asatikka beettozuna nam7ati banta supe maaydi izinlakka sintara borsa ba kushen oyqada huphe yedda eqqasukko

Issi keehi loiza kiitti hasuhu meetis izikka foi keetakko izappe sintabagara aaho oge bitti wogindi maati betizaakko

Ha'issani heedzdzu nayti beettosona istafekka sinta bagara dizaara kareta mayos issi bitane qope wotidi kushe gakka shurabe maydi ha xelidi issi odidi beettees

hayssan taasi bettizay aaze gikko cora keetati woykko ooqeti buron keesesidi dayaageti meettosona izaapeka miiye baggara oge dees

Hayssa miidi beeshe isi dirchite wagga pooqi keeththa gexeti bursi makidi izasi dibbine halhshu ubatissa yaagisa suberanne pootora dillishe beettes

Issi keeta fangeni dhuttisa izi woykku naagiiida zabani meetesi ikka uttiso keetikka foqe keetako keype lo7izanne sinta baggara zo7o xaaqoy dees

haysahan taani beyayda dizo nayti keehippe yo7ees addenne inde gashe issipe ekkidi ha xiledi beettosuna izappe guye baggara surfenne bootta carqe beettees

Hayssa taane beashatise aazeegikko wagga kalbita foge taasi beetis ha foge sintanka qiiba makinati ekizaagiti beetosuna gilafe sintara ogeekka dehees.

Hayzan tani beyishinn daro xekara da'iya pogiketi duettis izakka meratidoy gorqoroppe gigidi qorqorokka zo'o merakko izappe sinta bakara ollay deessikko.

Heessu nayti eqqisi hasuhun beetosuna istafekka sida baggara oyde bolla dabtorika beetteesi izi aawaye sufe maaydi nayessi oodishe beettis.

hayssan tani xeelliode woykko be7eyoode musi beettiza misile haza unisigikko timirte nayti timaari keetti baana sohoppenne woykko timirte minister keetettida wokka xufe salo meran xaafethi beettiza qoncisees

tamari nayti hasuhoone komputere bolla xeelishin woykko fatana oothishe beetiza woykko qoncisida misile keehipe lo'ees geettes.

gayshi naati sa7ane salina hiixili abolla ultifi ubbayka miichishenne ka'ishi biittis issappekka sinta baqara isi naya karaabe boqaezanne ka7yda bittawus

Tamare nayti baynna kifile sohoni isi xuura mumbari geesh ekkini ne saliyekka coogidi beettees hasohon kase oonnekka tamare nayti gelibenna soho.

Oyddu wokka asati maraqettidi gawane maaydi kareta opekka banta hube mootidi haa sgeleti disaageti beettosona izazappe issoyka manasere wottis.

hayssani maarara giekida oyde beettees isa bollakka nam7o tamarinanshinne ya baggarakka nam7a naati ochis beetiza geessa qoncisida mishilleko

Tamare nayti badda yuuda korme maaydi tamaresoo dopotithi mookoda golda xaafishinne issoo iswara haasayishi beettiza misile nuusi daro yeho qoncises

Orayta soodu yubursse nayti isipe wakka adalasha utesi yuuti she diissa eskishi beetis itika bolla dizaba agakko betisi da'ish seelo.

Okke doonaan aqqida heessu asati beetosena isafekka sinta baggara diissaage sopfe mayis isse mishira bitani kusheppe masafa ekashe bessiza na.

hayssa nuni beyashe woykko xeelashe diisee asigiekko biita goydiiza magini biitta goyishinne ogi gigisishi beetties izaappe bibaggara eqisa bitikka beettees

haysa nuussi beetise maaserikko ahu ogomelara nam7u wuko heezu makinii isipe biishi beetis iza giddonka asikka eqiziq elishi beetis

keehi ahu gitta ogeera nam7u maabrate mitika booti bettis ha ogeeraka nam7u ayti mita bazokko ba idi caanekidi iidizaawiti beettossunaa

haysan nuni xeedishun weykko de ishin issi aaho ogera issi adde sintasimmedi biti dizaage beettees ha sohonka mitti woykko maati woykko cilli aybika baynna beettees

hahyssan taassi beettizaye aazefikko si woqa aho ogera zarbe yegitizagi beettis ha bollarakka makini yaanne hanne baana maadiza go'isees

Issi aaho oweera wekko asbalte bolara wakka makini miishe api guyera biitta guya makinekka beettees isi bakarakka nam7o maati himettishe wekko kantishe beettees.

ahu ugeraweykko aspalte bollara isi makini laagettishe biishin tirafikke maayo mayda izi sintan eqqite oychishinne xeelishe betteese izi addekka eqqise

tirafike maayo mayda asi cooratizi oge doona oge giissishi moykko mita yeggi belishi geettis hisappeka guye baggara aaho katami beetishe beguuses

Issi wagga makinay wogga aho kameera haasinta simmidi miishe mittees iza peka gu baggara cora makinay miidi diishe mitees issi addekka beettees.

abenne beetenna isi mala sohooni biitta guya makini beettees izaafeka hini baggara salo7i beetteesi habaggara gutta naa miti beetteesi

Issi oomala diisa makidi haatta ogamalla kusishe miis ayzeenekko tamay mitta bookise daro goyishi gakkisa addekka beettisa mookise

Hayssa luuli xeelishe wikko deishe biitise muosiwikko isi keeta kiti didiya heessu asati issi bolla dekida shinne saabunnane isi naya diiri bukkish bettoos.

Issi giigi beenna ogeera aspalde gidenna sohora isi naay motore laakish beettees izabekka sintara hemitidi giisa asatikka qonci beettees.

Hesa taani xeela shigikko deeshi disun ashigikko isi aaho nam7o ogera nam7o addeti satako biishin isi inda oyqaza ha xeela ida beetoos.

hayssan tanni beyashe dizee azigikko keyn lo7i ekkida ogeebekko asbalte makini bana yo7o lo7o diigi utidaga bollara kanto suhoykka beettees iza bollaka isi makini deees

Yalaga mayti paydun cuura giichisi maarara eqqidi xeelishi diizay asuye giikko hata tuboy maarara karetay xaasisi utizaaga biish beete.

hayssa nuuni beizo misile musi aazay unhusize diikko isi liside gisgiidi taadufe naagatibi bira wutusuga qudusesi magili efisheni ehishe go7ettes

Cora sayisipe eqizi haazyshewekko kopishi betis istabeka miyebagara hata tubuy kareta meray dizoge saseti utezaage betis.